Sac bii mungy neka chi kaw kaaroh, mu jaakarlor aiiy kaaroh yu nehteh, sac bii mungy am lu wekh.

Dala nuo fi negka, dala bu netè, naari dala yi nete ak benen bi defa weeh nungi neka ci kaw taabul bu honkha ak bu ñuul.

Niit yi nyounge ci kaw gal bi di napa jen dougal nanng mbaal bi ci bir ndoox bi purr teeye jen yi.

Goor mogi sol lu xonxu ak mbahana bu nuul ak lu xonxu ak berem bu am lu nuul ak lu neteh teh mogi teh doh di woyaleh.

Li momm ay bitong gi lemon yu mag la teh lemon yi mongi neka si bena palat bene limon bi loxo moko teyeh teh loxo bi yereh bi yere bu weex ak lu nuul.

Dallah yi mungi am lu ñuul, lu neteh, lu bulo. Nyarri daluh yi nyungi neka bena palas, nyung ku def ci natal bu weex am lu ñuul.